Tenne misile aana aja wedella ooso sidaamu lekkate godo'le kilewe daafira anino dodeemmo yitanno uddano uddidhe nootanna uddano uddidhe egensiishsha leellishshanni noota xawissanno misileeti.